Um Wannan guri kasuwa ne ga shi nan ga yi nan kasuwa ne da ake sai da kayayyaki, kayan sawa, ga shi nan shi ake siyarwa a cikin wannan kasuwa. A wannan kasuwa ga mutane nan ga su nan a zazzaune masu siyar da wa'innan kayayyaki ga yi nan mata da maza ne a wannan wurin ga sunan a zaune. Um Ga jakukkuna nan a rarrataye a sama waɗanda duk ake siyarwa, ga rigunanan na atamfofi ne duk ga su nan a wannan guri ana siyarwa da kuma riguna na blouse ne duk ga yi nan a wannan guri alamomi na gurin sai da waƴannan kayayyaki. A wannan guri mutum zai iya zuwa ya sayi jakkuna ya sayi kaya na sawa na mata ga shi nan duk a wannan guri. Wato gaskiya wannan guri ga yi nan an fi siyar da kaya ne na mata e, kaya ne na mata ake fi siyarwa ake siyarwa, a cikin wannan guri. Kamar mutum zai iya zuwa yana so zai haɗa kaya na aure zai iya zuwa nan ya haɗa kayan akwati ya sayi atamfofi ne riguna ne jakkuna duk ga su nan zai zo zai zo wannan guri ya siya ya haɗa kayan akwati. Um Ga shi nan har da su akushi duk ga yi nan ana siyarwa a wannan wuri, irin akushi da ake ijjiyewa na kwalliyar ɗaki. Ga huluna nan ma duk na mata dai duk ga shi nan, duk ana siyarwa a wannan guri. Wato kasuwa ne wanda an fi siyar da kaya na sawa na mata da kuma kayan ado na mata duk ga su nan ga jakukkuna nan kala kala duk ga su nan a rarrataye a saman wannan guri. Ga kaya nan duk an baza su a wannan guri. Ga atamfofi nan ga su nan kaya na ne a ɗinke, ga wata riga nan an ɗinka ta nan ma duk ga hul

A wannan guri gashinan guri ne mutane sun taru gashinan ana ƙaddamar da kaman kaya ne na aikin gona um turawa ne gasunan turawa ne gasu nan da da ɓaƙaƙen fata inda su ke ga wata hoton mata chan tractor na aikin gona wanda yana nuna alamun wa'innan turawa suna ƙaddamar da wa'innan kayayyaki ne na aikin gona ga mutanen mu um gashinan ana ƙaddamar da su ne ga mutanen mu na afrika na afirka gasunan baƙaƙen fata ne gasunan harma da mutanen mu na ƙasan Najeriya gayinan in mun lura da signboard ɗin da aka sa a wajen za mu ga gashinan ƙungiya ne gasunan suka zo suna ƙaddamar da wa'innan motoci na aiki a garin Abuja ne ma gashinan gayinan ana an rubuta garin Abuja to gaskiya wannan mota da wannan mota na tractor na aikin gona ga hoton ta nan anan ga kuma turawan suna ta bayani akai a abu ne na cigaba sosan gaske wanda suka zo da shi wanda idan akayi amfani da shi za a samu cigaba a harka na noma sosan gaske wanda kuma harka na noma harka ne dake bunƙasa tattalin arzikin ƙasa wato wannan mota sun zo ne dan suna irin ƙaddamar da ita dan su taimaki manoma daga noma yanzu ka ga wannan abu mota da suka zo da shi za su taiamaki manoman kasa ƙasan mu ne da afirka ƙasashen mu na Afrika baƙaƙen fata gasunan da suke yunƙurin wannan taron wajen bunƙasa harkan noma da kuma tattalin arzikin ƙasashen mu a gaskiya wannan cigaba ne sosan gaske wa'innan fararen fata suka zo da shi ma mutanen mu.

a wannan hoto hoton gonane gashi nan anyi shuka kuma ga shuka nan tafito shuka anyi shuka ne wanda idan wannan shuka ya girma yayi aka cire shi za'a fitardashi za'a kaishi kasuwa a siyar ze kuma taimaka ma mutane mutane zasuje kasuwa su siya suzo gidashi gida zasu ringa sarrafa shi a a ringa ci za ringa taimakawa mutane sosai wajan wajan su ringa ciyar da kansu sa'anan kuma noma abu ne wanda yake kawo cigaba sosai akasa da wurare ma da dama noma abu ne me kyau wanda ya kamata mutane su ringa yi sabida abu ne wanda yake habaka tattalin arziki kasa yana kuma taimakon mutanen kasa wajan wajan yanda zasu ringa ciyar da kansu sabida haka ya kamata mutane ace su tashi tsaye su ringa yin noma sosai suringa yin noma sosai sabida yana kawo cigaba sosai saboda haka ya kamata mutane su tashi su ringa yin noma sosai don su rika ciyarda kansu suna kuma samun kudin shiga duk ana samu ta wannan hanyar noma a abubuwa na noma abu su masara, shinkafa ,,alkama, dawa duka de duk gasu nan abubuwan noma sosai gasu wanda idan mutum ya noma su ana samun al'hairi sosai dashi sabida haka ya kamata mutane gaskiya su dage kan noma su mike tsaye su rinka noma sosai yanda ya kamata a noma abune mai kyau wanda yakamata mutane su ringa yi

Wannan hoto mutum ne ga shi nan a gona yake sa ma shuka, shinkafa, taki um ga kuma shinkafa nan ta fito ta girma, yana sa mata taki. Yanzu wannan takin da zai sa ma ake sa ma shinkafar, zai ƙara sa ta ta yi kyau ta fito, ta fi ƙara fitowa da kyau ta yi kyau Wannan shinkafa kuma idan aka sa mata taki, za ta girma za ta saki jiji, ta yi girma, ta yi ƴaƴa yanda ya kamata a duk kuma sanda aka tashi cire wannan abun in aka cire shi za ka gan shi, wannan, sanadin wannan takin da aka sa mishi za ta yi kyau, za ta yi kyau sosai sabida haka za a samu hatsi sosai saboda wannan takin da aka sa mata. Idan ko ba a sa mata taki ba, za ta yi yaushi za ta yi yaushi, ba za ta saki jiki ta yi ƴaƴa yadda ya kamata ba amma yanzu takin da ake sa mata shi zai sa ta ta girma, ta yi girma, ta saki jiki kuma ta saki ƴaƴa yanda ya kamata wanda in an tashi cirewa za ka ga an same shi da auki da auki sosai um saboda haka in dai mutum ya yi noma ya kamata a ce in kai shuka ta fito an mata noma, ta girma sannan mutum ya zo ya mata taki ya zo ya, a zo, ya zo ya sa mata taki saboda girma, ta saki jiki ta yi ƴaƴa um to yana da kyau in mutum ya yi noma ya kula sosai saboda ya riƙa sa mata taki yanda za ta saki jiki ta yi girma saboda haka ya kamata idan an yi noma a tsaya a kula sosai wajen sa taki sabodain ba a sa mata taki ba, sai a yi asara ka yi noma ba ka sa mata taki ba sai a yi asara, ba za ta girma ba ba kuma za ta saki jiki ta yi ƴaƴa ba, amma kuwa in kana sa mata taki za ta yi za ta yi girma, za ta yi kyau za kuma ta yi ƴaƴa sosai.

Waɗannan tumakai ne ga su nan. A, tumakai ne ga su nan, ga guda biyu nan suna tsaye, ga kuma ɗaya can a gefe a kwance. A, su tumakai, abu ne wanda ana kiwon su ne, A na kiwonsu a gida. Za ka iya kiwonsu a gida. Za ka samu ɗaki. Za ka gina ɗaki ka yi rufi, za ka sa su a ciki. Za ka riƙa kiwonsu, kana kula da lafiyarsu. gurin yi musu allurori, da dai ƙara kula da lafiyarsu, da kuma ba su abinci kamar dussa da sauran irin rauga, da abubuwan da ake ba wa tumakai. Sannan a, kuma su abu ne wanda yake yana haɓɓaka tattalin arziƙi sosai, yana kuma kawo wa mutane kuɗi sosai. Yanzu in kana da, tumaki guda ɗaya namace, za ka iya a shekara, za ta iya haihuwar maka ɗa ɗaya, ko ɗa biyu. Wata ma har ɗa uku suna haifa. To ka ga, a shekara ɗaya, a ce ta haifar maka ɗa biyu, a shekara biyu ta haifi ɗa uku ko huɗu. Ka ga a nan an samu ka ga ka samu ƙarin tumakai da da yawa sosai. A haka sai ka ga mutum ya haɗa garke. Kuma abu ne wanda idan kana kiwonsu suka haihu, ƴaƴan nan sun tashi sun girma kana da buƙatar kuɗi ne haka da za kai wani hidimarka da shi, za ka iya ɗaukar wannan tumaki a ciki ka ɗauka, ka je ka siyar a ba ka kuɗinka, ka zo ka yi amfani da shi. To ka ga a nan ma, ka rufa ma kanka asiri, sanadin wannan kiwon. waɗannan tumakai. Sannan kuma su, tumakai ana iya ana yanka namansu, ana cin naman, za a iya kamar mahauta, suna siya za suyanka shi. Za su je, za su je da shi kasuwa. Za su yanka, su gyara naman su riƙa siyarwa. Mutanen gari haka, mutun zai iya zuwa kasuwa, zai sayi naman, zai je da shi gida. Za a yi amfani da shi a yanka a ci. Sannan masu gidan abinci duk suna amfani da nama, wajen sa wa abinci, ana siyarwa. Sannan kuma su waɗannan tumakai ana kiwonsu a irin gidan gona haka ko wani, gidan kiwo haka na dabbobi duka ana iya kiwon waɗannan tumakai a ciki. To gaskiya kiwon tumakai abu ne wanda yake yana kawo, yana haɓaka tattalin arziƙi arziƙi sosai. A mutane, gaskiya ya kamata mu riƙa kiwon tumakai sosai. Saboda kiwo na ɗaya daga cikin abin da ke dake haɓaka tattalin arziƙi. In dai kana kiwo to gaskiya, abu ne wanda yake yana kawo, kuɗi sosan gaske. kiwo na kawo kuɗi sosan gaske. Ya kamata mu daure mu riƙa kiwo sasai, musamman kiwon irin waɗannan tumakai.

um wannan hotan ga yi nan hoto ne da mutane ne ga su nan suke noma kaman suna noma ne ga yi nan irin kaman na gona ne na ban ruwa da ake yi kaman irin ace kaman tumatir ne wasu tattasai ne duk dai ga dai shi nan dai noma dai na rani da akeyi ga shi nan ana ma shukan noma ne to ka ga wannan noman da ake yi ka ga abu ne wanda ze um yana temaka ma mutane su kan su wanda yanzu suke wannan noman ka ga zasu yi noma ne za'a biya su za'a yi wannan kuma ka ga amfanin gona um aka cire wannan a nan gona za'a kai shi kasuwa za'a siyar mutane zasu je kasuwa zasu siya suyi amfani da shi ka ga ko a nan an temaki mutane kuma noma ne abu ne wanda ya ke kawo ma yake kawo ma al'umma cigaba dama ƙasa baki ɗaya sabidda noma abu ne wanda yake in ba'a yin shi ma a ƙasa zaka ga ba za'a riƙa um ba wani cigaba amma in ana noma a ƙasa zaka ga ana samun yalwan abinci da sauran kayan kayan mas masarufi da ake nomawa wato wannan dai ga shi nan mutane ne ga shi nan suke noma a wannan gona ana cire su ciyawa ne sabidda shukan ta samu tayi ta ji daɗi tayi girma ta tsaya sosai yanda zata yi ƴaƴa sosai sabida in aka barta da ciyawa um ba zata girma ba ko kuma zatayi ƴaƴa yanda ya kamata ba to amma yanzu wannan noman da ake mata zata za'a cire ciyawa zata yi ji daɗi zata girma zata kuma saki jiki tayi ƴaƴa sosai a to sabIdda haka in aka yi shuka ba'a yi noma ba um gaskiya wannan shuka ba zata yi kyau yanda ya kamata ba

nan rijiya ne ake haƙawa kaga in anhaka rijiyar nan za a riinƙa amfani da ruwa a gida in anhaƙa rijiyar nan tayi nisa ruwa zai riƙa ɓulɓulowa ta kasa zaka kare ruwa za a riƙa samun ruwan da ake za a riƙa amfani dashi gida za a riƙa kaman za a riƙa wanki dashi za a riƙa wanke wanke wanke ƙwanoni za a riƙa wanka za a riga wanke kaya za a riƙa girki za a riƙa shan ruwan nan za a ɗiba ana zuwa bayi to kaga kuma inka haƙa rijiya a gida zai riƙa sauƙaƙa ma ace sai ka fita waje kaje ka ɗebo ruwa kazo dashi gida sannan kayi amfani dashi inka na da rijiya za kawai zaka ɗibane kayi amfanin da zakayi dashi hakanan a gidan gona zaka iya haƙa rijiya inka haƙa rijiya za a riƙa amfani za a riƙa ɗiban wannan ruwan kana bama shukoki kamar su lemo, su ayaba su abarba, su Apple da duk ake shukawa a gidan gona za a riƙa ɗiban wannnan ruwan ana basu sabidda karsu bushe su riƙa girma suna yin ƴa'ƴa hakanan a gona ma za a haƙa rijiya ma in anhaƙa rijiya ruwa zai taru za a riƙa diba ana bama shukoki za su riƙa girma hakanan kamar noman rani da akeyi zaka haƙa rijiya idan ka haƙa rijiya zaka riƙa ɗiban wannan ruwan ana bama shuka kamarsu tattasai su albasa su tumatur alkama masara shinkafa duk ana nomasu da rani to kaga idan ka haƙa rijiya a wurin da kayi wannan shuka zaka riƙa ɗiban wannna ruwan ana bama wannnan shukan wannan shuka zai riƙa girma yana har yayi ƴa'ƴa wanda sakamaƙwan inba ruwa a gurin baka haƙa rijiya a gurin ba kaga wannan shukan zata bushe zatai laushi zata bushe ta mutu sakamaƙon ba ruwa kaga in ko da rijiya a gurin ka haƙa rijiya a gurin kaga wannan rijiyar zata tara ruwa a gurin idan ta tara ruwa zakazo kaza riƙa ɗiba zaka riƙa ɗiban wannan ruwan kana bama kana bama wannan shuka to kaga amadadin ace sai kaje can wani nesa kaje ka ɗibo ruwa kasamu ruwa kazo dashi sannan kazo ka bama shukan ka ko kuma a'a a gidan kane saika fita ka fita can waje kaje yawan nemo ruwa ka samu ruwa sannan kazo dashi gidanka ayi amgani dashi to kaga inka haƙa rijiya kuwa kurum zaka iya ɗiban abinka ne kana amfani dashi basai ka riƙa yawan zuwa ba saika riƙa yawan zuwa neman ruwa a wani gurin

ahh wannan kifi ne gasu nan? kifi ne da ake kiran shi da tarwatsa? wannan kifi ana kiwata shi a gurare da dama kaman a a gidan gona ana kiwata wannan kifi za'a kaga an masu rami za'a su a wannan rami za'a zuba ruwa za'a riƙa ana basu abinci ana basu abinci ana kuma canza musu ana canza ruwan da ke ake sa musu akai akai sabida shi kifi daman a cikin ruwa yake rayuwa shi a cikin ruwa yake rayuwar shi toh shiyasa za'a sa musu ruwa ne a riƙa sa su a sa su a ciki ana kuma basu abinci sannan kuma kaman shi ana kiwan shi a cikin kududdufi a du wanda ake kiwansu a cikin kududdufi gaskiya ba'a canja masu ruwa kawai dai ana ana ba su abinci ne ana ba su abinci suna girma gaskiya su ba'a canja masu ruwa hakanan wanda ake samosu a cikin rafuka ma haka suma a cikin rafuka ana samun wannan kifi sosai ahh shi kifi? na wani nama ne wanda ana cin shi mutane suna cin kifi sosan gaske kuma yana da shima amfani a jiki wanda anacin shi ne in aka soya shi wanda soya shi akeyi sannan a riƙa cin shi ahtoh ka siya zakan iya zuwa sai wannan kifi ka je da shi gida a soya maka shi sannan kuma aka sa shi acikin abinci ayi girki ayi girki da ayi girki dashi a cikin abinci kamar a sahi a miyar tuwo haka ko miyan shinkafa ko a shinkafa jalof ma duk ana kifi ma ana amfaani dashi sosai ahh mutane suna cin ke wannan kifi sosai wanda kuma a kifin ma kalakala ne akwai tarwaɗa akwai karfashe to wannan shi tarwatse ne shine ake ce ma tarwatsa wannan

Wannan hoton gona ne gashi nan an yi shuka gashi nan anyi shuka gayi nan ana ba wannan shuka ruwa ana ba wannan shuka ruwa wanda sukannnan idan ya girma za a cire shi abinda aka shuka za a cire shi za a shiga da shi cikin kasuwanni ne da ake siyarwa? da ake siyarwa mutane za su riƙa shiga wannan kasuwani suna siya suna zuwa suna amfani da shi a gida ka ga ga ruwa nan yana? ga ruwa nan anata ba ma wannan shuka wanda wannan ruwanne za'a bash ake bashi shine zai sa wannan shukan ya riƙa girma ya yi girma ya yi ƴaƴa har a riƙa zuwa ana cira in dai ba a bashi ba a ba shuka wannan ruwa to ka ga zai bushe ne ba zai girma ba in ko ana bashi ruwa ba zai bushe ba zai riƙa girma har ya yi ƴaƴa a zo a cire kuma ka gano ma noma abu ne wanda yake kawo tattalin yake kawo ma ƙasa tattalin arziki abu ne kuma wanda yake taimaka ma mutane wajen dogaro da kansu shi sana'an noma abu ne wanda yake taimaka ma nutane wajen dogaro da kansu uhm lallai yakamata a ce mutane su dage wajen yin noma dan dogaro da kai in kana noma za ka yi noma abinda ka noma za ka iya ɗiba ka siyar za kuma ka ɗiba ka kai gidanka ne a yi amfani da shi za ka ɗiba ka kai gidan ka yi amfani da shi? har ka iya ɗiba ma ka ba ma wasu kyauta suma su je su yi amfani da shi ka ga ka taimaki wasu ka taimaki kanka ka taimaki har ka taimaki wasu ma noma abune wanda yake yana taimaka ma mutane mutane gabaki ɗaya sabida duk wani abu da ake yi ake? ake ci yawanci duk nomashi ake duk yawanci wani abu da ake ci nomashi ake kaman irinsu masara ne shinkafa ne dawa ne alayyahu ne kuɓewa tumatir tattasai albasa alkama ka ga duk abubuwa ne wanda ake amfani da su ake ci kuma duk nomasu ake to ka ga in ba'a nomawa ka ga ba za'a riƙa samun abinci ba to noma abu ne abu ne mai matuƙar mahimmanci da yakamata ace a ce ana yinshi wanda in ana yinshi zai riƙa kawo ma tatta ƙasa tattalin arziki zai riƙa taimaka wa mutane wanjen samun yalwan abinci wajen samun yalwan abinci ba tare da sun riƙa shan wahala na yunwa na yunwa ba

Wannan mota, wannan hotan mota ne gashi nan, wanda an loda mata kaya ne, gasu nan. Kayan miya ne, su tumatur, tattasai ne, attarugu ne, albasa ne, duk gasu nan a cikin motan. Wanda za a kai shi wani gari ne. To, kaga abu ne wanda yiki ana samun harkan harkan cigaba ne, a ce in noma kayan miya a wannan garin, za a ɗauke shi a mota, za a kaishi wani garin, a je can a kai musu, zasu riƙa siya suna amfani dashi. To, kaga abu ne wanda yike ana taimakon mutane, kaman garin da basu samu suna noma tumatir ɗin, ƙasan su baya noma tumatir, kaga in wani garin suna noma su suna noma tumatir, kaga in sun noma, za a zo za a loda, za a siya za a loda a mota, a je can garin a kai shi, kuma in an yishi daga gona, za a loda shi ne kawai a mota, a ɗauke shi a kai kasuwa, mutane zasu je kasuwa su siya, su zo gida dashi, suyi girki, suyi girki dashi. Kaga abu ne wanda yake cigaba ne, a madadin a ce yanzu idan an idan za a kai, kaga in ba a mota ba, ba yanda za ai a zuba kayan da yawa haka a mota, amma kaga in mota ne kuwa za a zuba kaya da yawa, za a ɗiba a tafi dashi, a kai wani garin a siyar, a kai kasuwan wani garin a je a siyar. Kaga su ma manoma, zasu riƙa samun ciniki sosai, yanda suna yin noman suna samun ciniki, tunda ana ɗauka za a ɗauke shi a mota, a fita dashi, a kai shi wani garin, a kai shi kasuwannin wani garin, duk aje ana sayar dasu a sam. To, kaga manoma za suji daɗi, za su sami ƙwarin gwuiwa wajan cigaba da noman. Sabida ana samu ana siyar da kayan yanda ya kamata. A madadin ace kaga in ba a samu, mutum ya noma ba a samu an siya ba, to kaga ai gobe ba zai dawo yayi, to amma in ana samu ana ana siya, za a kai shi kasuwanni ɗarurruwa a loda shi a mota, kaga manoma za a samu ƙwarin gwuiwa, wajan yin noman, da kuma samun cigaba. Wannan shi ne bayanin.

Wannan Masara ne gata nan a roba a hannu an riƙe shi Masara abune wanda ake amfani dashi wajan yin wajan samun abincin ci ana kamar ana niƙa shi ayi gari dashi ayi Tuwo sannan kuma ana ɓarza shi ayi Fate ana ɓarza shi ai Dambu sannan ana sirfe Masara in an sirfe shi, za'a cire dussan shi ana bama dabbobi dussan shi kama shanu Akuya Kaji Tattabaru duk ana bawasu dussan Masara kuma yan ƙara musu dama a jiki to kaga ana amfani dashi wuri biyu kenan, mutane za mutum za suyi amfani dashi za suci kuma abinci, yana, abune mai gina jiki sannan kuma zaka iya, ana amfan da dusan shi wajan bawa dabbobi su ci sannan ka ga kuma tumatur to shi tumatur ana amfani dashi ne wajan yin miya miya haka, za'ai miya miyar Tuwo da tumatur za'ai miyar cin shinkafa da tumatur ana kuma amfani dashi kamar in za'ayi girkin za'a girka shinkafa jalof ana amfani da tumatur asa haka in za'a girka Taliya jalof ana amfani da tumatur asa in za'a girka Indomi ana sa tumatur in za'a girka Doya ana yin miya aci da Doya ana yin miya aci da Dankali to kaga tuma a tumatur abu ne wanda za'a, ana yin abubuwa sosai dashi na abinci ana yin abubuwa sosai dashi na abincin da mutum zai ci zai ci to ga tumatur ɗin nan, gasunan masu kyau jajaye wanda in akai amfani dashi kuma zasu y matuƙari wanda in akai amfani dashi matuƙ masu kyau ne matuƙa wanda zasu sa abinci yayi daɗi wato sabidda haka sabidda haka yana da kyau mu riƙa noma Tumatur sabidda mu riƙa samun shi ana miya ana miya ana miya ana abinci shi sabidda samun sauƙi da walwala da kuma da kuma gucema yinwa a to, sabidda haka yana da kyau, mu riƙa noma Tumatur dasu Masara duk mu riƙa noma

Wannan mutum ne gashinan um cikin um a cikin gona gashinan yana aiki um gayinan yana iki cire gyaggyara gona ne um wannan aiki da yake yi yana aikin gyaran gona ne gashinan yana ta ciccire kara ne duk gasu nan a wannan gona um in akayi shuka kaman inda damuna tazo akayi shuka idan aka yi shuka aka shuka kaman dawa ko masara ko gero to zasu yi tsawo zasu yi tsawo in shukan nan yayi an girbe shi an yanke ampanin to ze bushe a wannan gona wato idan damuna ta zagayo kapun a ƙara yin wani shukan to za bi a yi shine ake ce ma sharan gona za a bi a ciccire tushen wancan shukan da aka yi a shekaran da ta wuce za a bi duk a ciccire shi da kararen da ke gonan duk za a bi a gyara shi sannan a zo a sake wani huɗan ayi wani shukan um to shine gashinan yake ta yake wannan aikin a cikin wannan gona gayinan pili ne gurin gayinan tata ba duk babu gidaje a cikin wannan guri a dauji ne gashinan inda akan yi shuka kuma abinda zamu lura shine wannan mutumi da yake wannan aiki hannu ɗaya yake da shi gayinan bayi da hannu ɗaya gayinan a tuɓe yana ta aiki da hannu ɗaya um gaskiya wannan to abune abune wanda yake ya kamata mutane su ɗau darasi akan wannan bawan Allah be ƙasƙantar da kanshi ba ya pito gayinan yana aiki tuƙuru duk da cewa yana da naƙasu na rashin hannu ɗaya amma taba sa ya je ya zauna ko yana neman temako da wani a'a gashinan ya puto duk da hannu ɗayan nan yana ta aiki a gonan shi to ka ga yana aiki ze yi shukan shi ze je yai kai gida ampanin gonanshi in tayi zai kai gida a ci bare da ya je neman roƙo a gun wani ko neman temako a gurin wani ba.

um wannan hoto mutane ne gasu nan su biyu sun sun sa face mask sun sa rain boot gasu nan sun sa socks ya sa socks um gasu nan sun shigo suna duba dabbobi ne um ga dabbobin nan aladu ne gasu nan da yawa gasu nan a ciki ga wasu a bangaren hannun dama ga wasu nan a bangaren hannun hagu um likitocin dabbobi likitocin dabbobi nan sun zo su biyu gasu nan suna duba su nan suna basu sun su basu magani um to gashi nan dai suna duba na ɓangaren hagu ne gasu nan suna duba su suna basu magani dan guje ma dan magance cutan dake damun su ko guje ma kamuwa da cuta to gashi nan za'a yi musu magani da kula da lafiyan su kuma yana da kyau sabidda ko da an yanka kar a yanka kuma a ci mutane kuma su zo su kamu da wani cutan suma to kula da lafiyan dabbobi yanada yanada kyau a ce mu riƙa kula da lafiyan dabbobin mu dan sabidda koda yanka su muka yi tabbatar masu lafiya ne kara mu um kar a ce suna da wani cutan kuma a yanka su a ce mutane suma su zo su kamu da wani cutan to kaga in ana ko kula da lafiyan su ana basu magunguna ana yi musu allurori na gudun kamuwa da cututtuka dake kama dabbobi to kaga zasu samu ingantaccen lafiya wanda ko yanka su akayi ko yanka su aka yi za'a yanka a ci su ba tare da mutane su ma ya musu illa wanda har zasu iya kamuwa da wani cuta ba a to gayi nan yana ta gayi nan suna ta duba wa'innan dabbobi suna basu magani kuma yana da kyau a ce daman ana kula da su ana basu magunguna to gaii nan suna ta duba su ana ta ana basu magani gasu nan ga wasu nan a ɓangaren hannun dama gasu nan a ɓangaren

Wannan guri ga shi nan wuri ne wanda yake ahh daji, daji ne daj daji ne wanda yake kaman bayan gari inda yake babu gidaje, babu mutane, gona kusa, gona ke nan kawai za a ce ah. Ga shi nan ga wasu bishiyoyi nan, ga su nan a tsattsaye, masu ganye fala-fala, ga shi nan ga sussu nan a ta nan gaba, ga su nan da wasu ƴaƴa a cikin wannan wa'innan shukoki ga su nan da wasu ƴaƴa a jikinsu ta nan ah. Ga kuma su nan shukoki ne suna da yawa sosai a gurin. In mun lura, ta nan gaba dai ga su nan ba su kai na can baya yawa ba, ta nan gaba ga su nan ƙwaranni ne ga sussu nan amma kuma a ta can baya in mun lura a baya ga shi nan wannan shukoki ga su nan da yawa bayan ya yi duhu ma sabida yawan bishiyoyin ga su nan suna ah datsan-datsan-datsan ba kamar a ta nan gaba yanda suke ga su nan ƙwaya ɗai-ɗai-ɗai ba ah. Duk ga su nan ah wannan guri. A ta nan gaba kuma ga shi nan fili ne wanda yake shi babu babu wainnan shukoki a gurin, ga hi nan fili ne shi ba a babu wannan shukokin a gurin Ga shi nan ga wani alaman ɗan tarin ƙasa nan ƙura-ƙura, ga hi nan ya yi wani kamar fari hasken rana ne da ya haske gurin ga kuma wasu ɗan ƙirare nan duk a ƙasa a wannan guri inda babu wannan shuka a gurin. Ga shi nan duk ga shi nan ga ganyayyaki nan a ƙasa da ɗan ƙirare ga shi nan duka kusan a wannan gurin, ga hasken rana nan ya haska wannan shuka ta yi wani alaman jajjaja na hasken rana ya haska ta ah to wannan dai guri ne ga hi nan shukokin ga su nan wasu masu tsaho, wasu ba su da tsaho, wasu sun fi wasu tsaho. Ga su nan kuma ba su da ganye sosai.

um wannan huton abarbane ahh ana kuma shan shi ne ah ka sha shi kaman wanna yanda ga shi nan ya girma ya nuna idan zaka sha shi za'a ana sa wuka ne a bare bawon bayan in aka abre bawon bayan to ciki zaka ganshi yellow haka to shi ne wanda ake sha za''a yanyanka shi sai a sha sannan kuma za'a iya idan aka bare bawon bayan ana nika shi a blanda, idan an anika shi a blender sai a tace shi in an tace shi za'a tace zaizo ruwan za'a hada shi kaman jus kenan sai a akan hada jus dashi asa a fridge yay sanyi, musamman in yayi sanyi akwai dadin sha zaka ji shi akwai dadin sha ahh sannan kuma kaman ge kamfanin da suke yin lemun kwalba haka dana ruba suna amfani dashi wajen yin lemu sannan haka kamfanonin da suke irin irin suna ana sarrafaf shi ayi garinshi garin shi ana sawa ah ah... ayi selin dinshi ana sawa a cikin sacet ana masu shaguna suna siyarwa, akai shi kasuwa masu shaguna suna su rika sisiyarwa suna siyarwa mutanen gari suna sisiya zaka ga in an siya za'a zuba ruwa sai a zuba shi in an juya shi saka gan shi yayi colour yayi kalan abarbarma a rika sha sannan zaka iya siyanshi in kaje ka fita irin anguwa ka fita, zaka iya siyanshi kayo ma yayan ka tsaraba kazo da in ka musu tsaraba za'a bare bawon bayan a basu su sha zaka iya yin kaman irin ma mahafiyan ka tsaraba ko babanka tsaraba ko maman ka tsaraba, dik zaka iya siyo musu a matsayin kazo dashi basu za'a bare shi a sha kaga anan ma an samu an sama mutane masu shuka shi da sauran su sun samu aikin yi, in mutane suna siya kaga kasuwancin su zai rika tafiya yanda ya kamata suna dada shuka shi sosai.

um Wannan ga shi nan farin rake ne ga shi nan a gefe ga kuma suga a gefe Shi wannan farin rake, rake ne da ake shuka a fadama wanda in an shuka shi a fadama um zai um zai girma, yakan yi shekara ɗaya in aka shuka shi To, da shi ake yin farin siga Idan aka shuka shi ya girma, za a sare shi, in aka sare kamfanonin da suke yin siga su kuma za su zo za su saye shi za su je za, za su saye shi su je a matsa ruwan, su haɗa shi da abubuwan da suke haɗawa, a yi farin siga da shi in aka yi farin siga to kaf za su shigo da shi su sayar ma manyan diloli manyan diloli masu ƙananun shaguna za su je gunsu su sayi wannan siga, su zo da shi su zo su riƙa sayar ma mutane. So shi siga ana amfani da shi in za a sha kamar in za a sha ti ana zuba siga, in za a sha kunu ana zuba siga in za a yi biredi ana sa siga, in za a yi fanke, ana sa siga in za a yi alkaki ana sa siga. Duk dai ga su nan da saursnsu da dama ta ana amfani da siga. To ka ga masu noman wannan raken, wannan kamfanoni da suke sarrafawa shi suna yin siga ka ga suna taimakon wasu waɗannan noman rake wanda in sun noma kamfanin su kuma za su zo su saya su je su sarrafa shi su yi wannan siga da shi Kuma in an yi sigan an zo da shi kuma za a kawo ma mutane ne su ma su zo su sayi sigan su riƙa amfana da shi Ka ga tattalin arziki yana bunƙasa Kuma raken ma akan, ana shan raken a hakan Za ka iya ka riƙa, ana gutsuran shi a haka ana shan shi ruwa, ana sha. Haka kuma akwai injina ma yanzu da ake amfani da su wanda akan matse ruwan raken akan matse raken sai a samu iya ruwan kawai wasu za ka ga suna amfani su sha shi a haka, su sha ruwan wasu kuma ma sukan yi irin magani da shi haka da dai sauransu Ka ga wannan kamfani da suke sayan shi su je su yi siga ka ga cigaba ne aka samu sosai.

um wannan mace ne gatanan um acikin gona gayi nan ga ayniyin tasa da rambot a kafanta gatanan acikin gonan kabeji um wanan abu da ta dago kashin nan shine ake cema kabeji a she kabeji ana shuka shi ne in an shuka shi yana yi girma adunkule yana yin girman a dunkule wanda kamar yadda yake gashi nan tana riƙe da shi a hannun ta wannan kabeji ganye ne wanda ane amfani da ana sa shi a girki ana sashi a girki sosai ana kuma cinshi sosai yanzu wannan wanda yake taɗagoshi din nan in aka bare bayan shi za'a yanyankashi za'a yanyankashi in an yanyankashi akan sa shi acikin girki girkin shinkafa sannan ana yin dambu dashi ana yanyankashi a sashi acikin dambu sannan kuma ana yanyankashi adafa shi asa kulikuli aci wasu ma ana iya yanyankashi kuma haka nan ma a danyenshi kawai a ɗan wanke asamishi kulikuli a ci shi kabaeji dai anfi nomashi kuma lokacin rani lokacin kaka lokacin da ba lokacin damuna ba um anfi noma kabeji a wannan lokaci gaskiya sabida um yafi anfi a wannan lokacin ake nomashi shi lokacin um gayi nan wannan kabeji gaskiya an nomashi an kula da shi sosai gashi nan ta dauko shi ya girma sosai ya kuma nuna yadda ya kamata gayi nan kuma yayi ba tare da wani tsutsotsi ko wani abun nan sunci sun cinye yeshi an kula da sgi an kula da shi anriga an yi mishi feshin maganini tsutsotsi an kuma riqa mai noma an samishi taki gashi nan yayi yayi manya manya sosai gaske

ahh wannan kifi ne gasu nan? kifi ne da ake kiran shi da tarwatsa? wannan kifi ana kiwata shi a gurare da dama kaman a a gidan gona ana kiwata wannan kifi za'a kaga an masu rami za'a su a wannan rami za'a zuba ruwa za'a riƙa ana basu abinci ana basu abinci ana kuma canza musu ana canza ruwan da ke ake sa musu akai akai sabida shi kifi daman a cikin ruwa yake rayuwa shi a cikin ruwa yake rayuwar shi toh shiyasa za'a sa musu ruwa ne a riƙa sa su a sa su a ciki ana kuma basu abinci sannan kuma kaman shi ana kiwan shi a cikin kududdufi a du wanda ake kiwansu a cikin kududdufi gaskiya ba'a canja masu ruwa kawai dai ana ana ba su abinci ne ana ba su abinci suna girma gaskiya su ba'a canja masu ruwa hakanan wanda ake samosu a cikin rafuka ma haka suma a cikin rafuka ana samun wannan kifi sosai ahh shi kifi? na wani nama ne wanda ana cin shi mutane suna cin kifi sosan gaske kuma yana da shima amfani a jiki wanda anacin shi ne in aka soya shi wanda soya shi akeyi sannan a riƙa cin shi ahtoh ka siya zakan iya zuwa sai wannan kifi ka je da shi gida a soya maka shi sannan kuma aka sa shi acikin abinci ayi girki ayi girki da ayi girki dashi a cikin abinci kamar a sahi a miyar tuwo haka ko miyan shinkafa ko a shinkafa jalof ma duk ana kifi ma ana amfaani dashi sosai ahh mutane suna cin ke wannan kifi sosai wanda kuma a kifin ma kalakala ne akwai tarwaɗa akwai karfashe to wannan shi tarwatse ne shine ake ce ma tarwatsa wannan

wannan gashi nan a gonane gashi nan ya na ta ana ta cire anfanin gona ne gashi nan dai alaman ana girbi ne ai nan ana ta girbi ne masara ake girbewa ko dawa ne gashinan dai yana cikin gona ne yana aiki gashinan ya debo gashinan a gashi nan kara ne gashi nan a hanuna wanda anfanin gona da ake da yake cikin gonan a yanzu yanda yake in ya cire anfanin gonan nan ka ga suma zai iya makiyaya za su zo su anfana da wannan noma da yayi zasu zo su sa shanun su a cikin wan nan gona dan su ci wan nan harawa na din su um ina so su ji wan nan dusa zasu zo su ki wannan harawan da yake wan nan gonan san nan kuma zai kwashe anfanin gonaki zai kai gida mutun zai iya in yayi noma zai iba anfanin ba wani daga cikin wanda za a rinka ci a gidan shi san nan kuma zai dauki wanda zai kai kasuwa ya sayar ya anshi kudin shi to ka ga ko anan mutun yayi riba biyu kenan gashi ya samu abun da zai rika ci a gida san kuma gashi ya dauki wani ya kai kasuwa ya sayar ya amshi kudin shi a hanu tunda zai iya yin wasu kuma bukatun da wan nan kudi kaga noma abu ne wanda yake taimako sosai yake kuma habbaka tattalin arzikin kasa to gadai shinan a cikin gona yana ta aikin yana girbi ya na bi yana aiki a cikin go nan shi to gaskiya ya kamata a maida hankali gun yin noma sosan gaske.

um wannan mace ne gatanan gatanan tana talla ne tana talla ne gashinan tana tallan abu ne a cikin kananan buhuna gasu nan um gayinan wannan abu da take tallah gasunan a buhuna buhuna kala biyu ne gasunan ga wani me fari da me ruwan ganye nan ga kuma me fari da da fari da wani kalanan gashinan daban a gaskiya wannan abu da tayi ta inganta harkan kasuwancin ta wanda duk wanda yaga wannan abu um dole ne abun ya bashi sha'awa sabidda yanda abinda take ake siyarwa gashi nan ansashi a buhu ansashi a buhu an an anrufeshi um wannan wani cigaba ne na bunƙasa harkan kasuwanci wanda ga yinan muna gani ta ɗaga wannan abu gashinan a hanunta hannu dama da hannun hagu gayinan ta ɗagashi ga kuma tanbarin tanbari nan na wannan abu da ake siyarwa a jikin wannan buhu kaga wannan yanxu mutum zai iya masu siyan ɗaiɗai zasu zo su siya suje suyi amfani dashi hakanan ko masu shaguna zasu iya zuwa zasu zo su sari wannan abu suje su sa a shagonsu suma suna siyarwa kaga abune wanda yake yana cikin buhune a rufe zasu ijjeshi a shago duk wanda yagani ga tanbarin abun nan inyana so zai siya zaije yayi amfani dashi gaskiya wannan wannan wannan harkan saida wannan abu gashinan an ingantashi sosai an ingantashi sosai sabidda an an tsaftace wannan abu da ake siyarwa a cikin buhu ba a barshi a waje watangaliliyar iska da wani abu na huhhurashi ba da sauransu gayinan an ingantashi a cikin buhu an rufeshi gasussunan da yawa a gabanta abu ne wannan abu da ake siyarwa gaskiya cigaba ne sosan gaske ta wannan fanni na inganta harkan kasuwanci

Wannan hoto, mutane ne ga su nan mutane ne ga su nan fararen fata ne ga su nan a cike da wannan guri kuma guri ne da ake sai da abinci in mun lura a nan ga alamu nan an rubuta food beverage kaman wuri na sai da abinci haka to ga fararen fata nan duk gasu nan cike da wannan wurin ga kuma shaguna alaman rumfunan shaguna nan gasunan, gasunan a gefe hannun hagu da hannun dama duk gasunan shaguna ne duk gasu nan ga a cike da wannan gurin sosai sosan gaske. aaa Mutane ne gasunan guri ne mata da maza duk suke shiga ga mata da maza nan suna ta kai kawo a wannan gurin ah ga wassu nan a tsaye a bakin ƙofunan wuraren sai da ake sai da kaman abubuwan ga kuma wassu nan suna ta bin hanyan suna tafiya. Ah to ka ga shi gurin sai da abinci guri ne da ya ke taimaka ma mutane sosai wajen sauƙin samun abinci, ah wannan guri kaman maʼaikata idan mutum yana aiki zai iya zuwa wannan guri ya tsaya ya sai abincin da zai ci sannan kaman irin in mutum na tafiya haka idan ya sauka zai a wani gari ko wani gari haka ko zai iya tsayuwa a gurin da ake sai da abinci ya tsaya ya sai abinci hakanan kaman student haka masu karatu a makaranta za su iya fitowa su je gidajen abinci su sai abinci su sai duk wani abu abincin da suke so to kaga wannan gurin yana taimakama irin wadannan mutanen gurin zuwa su sai abinci su sai abinci a wannan wurin Ah kuma akwai guraren da za ka ga mutum zai iya zuwa ya sai abincin ya tsaya ya ci a nan ko kuma za ka iya ka siya a sa maka a take away ne a baka ka tafi dashi ka tafi da shi gida ne ko ko ofis din ka ne ko aʼa makaranta ne duk za ka iya saye ka je ka zauna ka ci a can, to ka ga abu ne wanda yake yana taimaka ma mutane mutane wajen saukin samun abinci a ce mutum na ofis ka ga ba zai tsaya ya girka abinci ba ko ko aʼa mutum yana makaranta yana makaranta wani ba dole ne ya tsaya ya girka abinci ba to kaga idan da ire iren waannan wuri da ake siyar da abinci mutum kawai zai zo wurin ne ya siya to ga dai irin wannan wuri da ake harkan harkan sai da abubuwa ga mutane nan cike da wannan gurin nan cike da mutane ana ta kai kawo. ga wasu mata nan ga su nan sanye da bakaken kaya ga Maza nan sanye da bakaken coat ga wassu kuma ba daban ba da coat din ba ga su nan suna ta ziryan su a wannan guri Wato wannan guri ne wanda yana taimakawa mutane sosan gaske wajen samar da abinci ci cikin sauƙi da kayan kayan ciye ciye duka a wannan wuri kaga abu ne wanda ya ke yana sauƙaƙa ma mutane sosan gaske.

wannan macene gatanan a, kuma wannan da gani macene baƙar fata gatanan yar Africa ce baƙar fatane gatanan yar Africa um gatanan tana bama raguna awakai ne gasunan raguna tana basu abinci um kaga wayannan raguna guda biyu da take basu abinci ga sunan su biyu gahinan ga wani fari nan ga kuma wani me baki nan ga ma wani nan a kwance um tana basu abinci kaga ciwon raguna abune me bama kiwon awakai abune wanda yake yana haɓaka a talttalin arziki yanzu ka ga wannan raguna da take basu abinci um yanzu zata iya tana so tana basu abinci sun girma, sun koshi sunyi bulbul sosai zata iya zata siyar da shi zata karɓi kuɗinta za kuma ta samu riba sosai inta siyar dasu zata siyo wani karami zata zo shima ta rika kiwata shi har zasu girma sosai a kuma shi kiwao abune wanda yake suna so a rika kula dasu sosai ta wajan yi musu kaman magani, allurori ana kuma basu abinci sosai dan su rika samun ingantance abinci suna ci suyi kiba suyi girma to kaga kiwo abune wanda yake yanada kyau sosai yanzu kuma wannan ragon zata iya za suyi idan za suyi biki biki ko suna in za ayi suna za iya za ayanka wannan ragon kokuma bikine shima za iya za ayanka wannan ragon ana kuma sannnan kuma irin da sallah haka zasu yanka, zasu yanka zasu ɗaiɗaike zasu ci nama toh ka ga in mutum ya kiwata abinshi tun san ze iya yankawa ze iya ciyar abunnan, za kuma ta iya, za'a iya siyar ma mahauta zasu yanka su zo suma suje su siyar da naman toh kaga annan ma mutane zasu je su sisiya kaga kiwo abune wanda yake da muhimmanci wanda mutane yakamata su rika yin shi sosai sabida wajan samar da nama acikin acikin al'umma sosai in ana kiwo kaga za'a rika samun ingantacen nama ana ana amfani da shi.

Ah A nan gidan gona ne gashi nan a gidan gona ne wanda ake shuke shuke, iri iri, za'a ana shuka abubuwa iri iri a cikin gidan gonar, wanda gasu nan ga shukoki nan iri iri a wanna guri, gasu su nan su fulawa ne da dai wasu shukoki gasu nan dai wadan da dik ake amfani da a wanna guri gayi nan muna gani ga shukoki nan sun fi tushe hamsin ma a wannan guri dik gasu nan an shusshuka su a wannan guri, a kuma da gani wannan shukoki ana kula dasu sosai dan inda ba'a kula dasu zaka ga zasu bushe, musamman in ba'a basu ruwa, ba'a basu ruwa, ba'a sa musu taki toh zasu bushe zasu mutu, zasu bushe, toh amma wannan gashi nan gayi nan muna gani gayi nan sunyi luf luf, ganyen su yayi kore shataf, alamun suna samun kula na ruwa da taki,,, ana kuma nome ana ciccire ciyawa a jikin su, ana ciccire kuma ciyawa ba'a bari ciyawa yayi musu zunkuru, ah toh gayi nan daga can ma duk ga wasu shukokin nan ga wani karfe nan anan yayi sama alamu a dik a cikin wannan guri gashi nan ga wani yayi sama wannan karfe ta nan ma ga wani karfen nan shima yayi sama a ga dai karafuna nan a wurin, toshi uku gasu nan a wani me kalar jajaja ga wani masu kalar masu ganye nan a cikin wannan guri, a ga shukoki nan da dama fulawoyi duk gasu nan iri iri, a wayannan kuma fulawoyi mutum zai iya zuwa ya same su ya shuka su a gida haka ko a wani office ko wani ma'aikata dik ana shuka fulawa sabida suna karawa wuri kyau, suna kawata wuri sosai a toh duk gasussu nan, a wa'innan wuri gasu nan fulawoyi iri iri.

um shuka ne anan gashinan gatanan asaman bishiya gayinan ansa wani na urane gayinan ana curo wannan ana curo wannan abun gayinan a in an cireshi zasu faɗa cikin wannan abun da akazo dashi to kaga wannan abun ci gabane sosai wajan temakon masu harkan gidan gona masu shuke shuke gurin su shuka kaga ci gabane sosai kaga yana temaka musu kaga a madadin ace yanzu in za a curo wannan abun se an kama bishiyan an hau ko asa wani abu ana bugo shi ya faɗo ƙasa to kaga yanzu to in akasa wannan za a curoshi ze faɗa cikin wannan abun za a sauke wannan abun acireshi cikin batare da ya faɗi ƙasaba yanzu idan da ace za bugeshi ne faɗi ƙasa in an bige shi ya faɗo ƙasa ze iya yaje ya jikinshi yasamu matsala ya fashe kodai ya ya yasamu matsala jikinshi to amma kaga yanzu a wannan ne kuwa kawai za tara wannan abu ne gashinan in an tarashi za a cire wannan shuka ze faɗa cikin shi za cireshi za a sauke za asauke shi acire kaga ba tareda ya faɗi ƙasaba baze samu baze fashe ba ko duk jikinshi yazamana ɓaci ato kaga wannan gaskiya ci gabane sosai aharkan aharkan aharkan aharkan wannan hakar gidan gona cigabane sosai samun irin wannan abun ci gabane sosaia wajan aiwatar da aikin sannan kuma in hawa bishiyan za ayi mutun ze iya hawa bishiyan wani gurin hawa bishiyan ze iya faɗo yaji ciwo kokuma a'a ya hau saman bishiyanne kila akwai wani irin ko kwari ko wani abu duk zasu hau jikinshi zasu iya cizonshi ko wani abune to amma kaga into wannan ne mutun ze tsayane daga ƙasa in ya tsaya daga ƙasa se a ɗage wannan abun sama dedai setin inda ake so a cire wannan shuka ana cireshi ze faɗa cikin wannan abun gayinan kaman kwando inya faɗa cikin wannan abun da muke gani kaman kwando se a ciresh kaman yanda muke gani ga wani nan anringa an cire shine gashinan aci kin wannan abu dayake kaman kwando ga kuma wanican asama ajikin wannan bishiyan antara wannan kwandon a dedai setin shi alamun za a cire shine daga gurun daga yanzu wannan wancen dayeke sama ana cireshi ze faɗa acikin wannan kwandon kaga to batare da ansha wahala ba to gaga ci gabane sosai ga yinan ci gabane sosai ga yinan wanda ike mutane an saukaka musu ba tare da sun sha wahala wajan curo abubuwansu ba ko kuma a'a gurun curowama sunje sun sama matsala ko kuma wannan abun gurun kaɓoshi

ah wan nan kwakwane ga su nan ga su nan guda biyu a ga daya nan an rabashi an tsaga shi ga kuma daya chan baa tsaga shiba ah to shi wan nan kwakwa in aka tsaga cikin shi a kwai wani ruwa kuma ruwan magani ne ana magani da shi ana shan ruwan ah wan nan kwalban na nan gashinan alaman alamu ruwan ne kwanduwan wanda aka tsaga ne gashinan shine ake sakewa aka sake a cikin wan nan kwaiban shikuma wan nan kwakwa yana zuwa a kwallo kafin a bareshi haka, ya nuna wan nan bahon bayan nashi gashinan mai ruwan bonbita-bonbita akwai wani bahon, a bayan shi kafin wan nan ga su nan a nan, gasunan a gaba an baresu su a nan gaba wato rifi biyu ne in an bare wan chan na bayan to shine zai zama kaman yadda wan nan yake san nan kuma shima still wan nan zaa dayeshi to in an bareshi shine za a ga asalin kwakwan a ciki kaman yadda nan yake farin nan gashi nan shine asalin cikin kwakwan shi wan nan kwakwan kuma ana cin shi cin shi a ke yi ah yana kara lafiya sosai da wasu abubuwa a jikin mutun ga kuma bishiya ne wanda ana samun shine a bishiya wan da yake mikewa yayi sama sosai san nan in yayi sama to yana yin yaya a saman to shi wan nan kwakwa kuma ana za kaga kaman a kan hanya a na samun masu sayar dashi su na turawa da ka ga a baro ana samun ku ma wasu dakaga, sun dan yi runfa su na saidashi duk ana samun shi haka zaka iya sayan wan nan kwakwa kayi tsaraba dashi zaka iya sayan shi kaje dashi gida a bare a bama yaran ka su ci zaka iya saya ka bama wani kyauta zaka iya yi duk zaka iya yi da shi kuma kwakwane wan da in kana cin shi a baki zaka ji yana da gardi ne zaka ji shi yana da gardi a na samun ruwa a jikin shi a na shan ruwan to kwakwane mai matukan mahimmanci yana sifidda yana kara lafiya sosai ya kamata a ce, a rinka shuka wan nan kwakwa sosai a na anfani da shi ana ci zaka iya sayan bishiyan shi ma ka shuka a gida in ya girma yayi yaya zaka ciroshi za ka fasa zaka ci ka sha ruwan.

Wannan mutum ne gashi nan, mutum ne gashi nan sanye da farin farin kya, ga shi nan a tsaye a jikin kaman gona ne ga shi nan dai kaman shuka nema n alkama ga shi nan duk ya bushe, wato ga shi nan ya ɗaga hannu, ya ɗaga hannu ya kalli sama alamun kaman yana roƙone, yana roƙon Allah ruwa ne ko irin wani abu da haka wato ga shi nan ya ƙaga hannu ya kalli sama yana roƙo ne kamar Allah ya saukar da ruwan sama ko kuma dai akan wani abu yake rokon Allah, aahh kasan idan akai shuka, babu ruwa shuka na bushewa, akan je ayi roƙon ruwa, don Allah ya saukar da ruwan sama wannan shuka ta samu tasami ruwa, wannan shuka ta sami ruwa tai ta ji daɗi ta nuna, har a cire wannan amfani Wato shine ga shi nan gashinan a cikin tsakiyar wannan shuka gayi nan ya ɗaga hannu sama, gayi nan ya ɗaga hannun shi guda biyu sama, ya kalli sama, yana roƙon Allah da akan ya biya mashi buƙatanshi, wato gaskiya, wannan ga shi nan, idan har wannan gonar ruwa yake da buƙata, to in ba ruwa wannan shuka, zai mutune, kaga yayi dabara da ya zo gayi nan ya zo yna roƙon Allah akan, ya biya mashi dukannin wani buƙatunshi, a to gayi nan dai, ya ɗaga hannu, hannuwan shi sama, yana ta roƙon yana roƙon Allah, ga yi nan ya kalli, ya ɗaga hannunshi ya kalli sama yana ta roƙon Allah ya saukad da ruwa, to kaga wannan shuka ga shi nan wuri ne faffaɗa, ga shi nan wuri ne sosai gayi nan anyi shuka sosai, ga yi nan a wannan wuri ga shi nan a cikin wannan shuka ya ɗaga hannunshi.

wannan lauje ne gashi nan ah ana amfani da wannan lauje ne wajen kaman yanka wani abu amma majori amma da yawa anfi amfani dashi ah wajen aikin gona wajen aikin gona akafi amfani dashi ah ana amfani da shi kamar wajen yanke in shinka fa tayi a gona za'a yanke ta wadan ada in za'a yanke da hannu ne ana amfani da irin wannan lauje ne gashi nan gurin yankan wannan shinkafa sannan haka wurin yanke dawa ida ta dawa tayi za'a yayyanke ta a yanke saitin kan daga jikin karan wannan dawa duk ana amfani da irin wannan lauje ne wajen yanke shi haka nan gero shima duk gurin yayyanke kanshi ana amfani da wannan lauje ne gurin yanke kan wannan geron haka nan masu ciyawa suna amfani da wannan laujen wajen yin ciyawa za'a yayyanki ciyawa za'a zaka rika rike ciyawa da hannu daya sai ka rika rike wannan lauje da hannu daya kana yanka ana yanka ana yanka ana yanka to abune da yake amfani sosai wajen aikin gona ana amfani dashi sosai a gona wajen aikace aikacen gona wurin yayyanke abubuwa da suka shafi wasu abubuwa da sai an yanke kan su haka ana amfani da wannan abun sosai wajen yayyanke shi duk mai aikin gona ya kamata ya mallaki wannan irin wannan abun sabidda wajen girbi za'a girbe shinkafa ne masa dawa ne gero ne duk ana amfanii da wannan abun don yayyankewa haka alkama ma duka ana amfani da wannan abun wajen yanke su in an yanke sai azo a fyade shi wato duk ana amfani da wannan lauje wajen yin irin wadannan aikace aikacen na gona to yana da kyau duk me aikin gona ya mallaki wannan abun sabidda ana amafani da ita sosai wajen aikin gona ana amfani dashi

Wannan ice wannan ice ne na bishiya ne ga su nan bishiya ne wanda icen ta ga shi nan su ke masu tsaho ne sosai gashi nan um ita wannan bishiya tsaho take sosai a sama ga ta nan ga su nan bishiya gata nan um kamar yadda muke gani gashi nan sun yi tsaho sosai suna mike sama sannan ga su nan daga cikin su wasu sun fi wasu tsaho ga su nan haka su ke um anan a tsakiya ga wannan bishiya nan sun cunkushe a nan a tsakiya yayi duhu gurin wani a kusa da wani wani a kusa da wani ga su nan haka su ke a tsakiyar wannan guri a cunkushe a ta nan gefen kuma ga wata bishiyar nan guda daya bata kai bai so ba ita guda daya ne gata nan anan gefen a dayan gefen ma ga wasu nan amma ba su kai na tsakiyar cunkushewa ba harda can baya ma gashi nan duk wannan itaciyar bishiyar ne gata nan a gurin sosai wannan bishiya gata nan ba ta da ganye a jikinta kwata kwata ba ganyayyaki a jikin wannan bishiya gata nan haka take sai dai wasu wasu wasu gabbai da ke fuffitowa a jikin ta gasu nan wasu ba masu girma bane sosai ga su nan a jikin wannan itaciya duk gasu nan za mu ga yadda gabban ta sun fuffuto ga su nan kamar idanu kenan za'a ce idanu na ice duk gashi nan sun fuffito a jikin wannan itaciya gaskiya wannan itaciyan bishiyan, itaciyan bishiya ne wanda yake me tsaho sosai ga su nan gaskiya tana yin tsaho ne sosai ta mike sama sosai kamar yadda-gata nan.

A wannan guri, gona ne ga shi nan ga taracto nan suna aiki a wannan gona ga su nan motocine, aikin gona tarakto ne ga su nan har guda shida, ga wasu a guda huɗu ta can gefe, ga kuma wasu guda biyu nan wato a cikinsu dai ka wata tana ai tana kan aiki ne a gona, ga shi nan tana ta tada ƙasa, wato wanda tada ƙasan nan anan yin shi ne kafin ai shuka, in za ai shuka, su kan ta da wannan ƙasa. A musamman in za'a shukairin shinkafa haka, ko alkama, duk ana ana irin wannan ta da ƙasan kafin a shuka shi, Sannan, bayan an ta da a zo ai shuka. A gaskiya wannan mota, aiki da wannan motar a gona aiki ne wanda yake da ci gaba, sosai wanda, sakamakon in da hannuza'a yi, za ka ga, za'a wahala kuma aikin da za'ayi, da hannu kwana biyu ko kwana uku idan da motanne, a cikin wuni ɗaya, za'iya yin wannan aiki. To ka ga abune na ci gaba sosai, wanda a rana za'a iya yin aiki sosan gaske, da wa'innan motocin tarakto na aikin gona. Ah to gaskiya idan dai mutum yana da halin da za ai mai irin wannan aiki, to gwara ace mutum ya ɗauko tarakto a mishi wannan aiki cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ai aikin a tashi, ai aiki a tashi, A daga can gefe kuma ga wani shuka can shima an yi, shi gayi nanma anyi shukan har ya fito, ya yi girma, yayi girma ga shi nan, ah to, ka ga wannan irin wannan faɗin guri in dai ba da irin waɗannan motocin ba, gaskiya, za'a sha wahala gun aiki.

um mutum ga shi nan ya tube riga gashi nan ahh cikin wannan, rami ne yayi nan yana haƙa yana haƙi yana haƙi, gayinan ya duƙa yana haƙi anyi rami gayinan Cycle to wannan rami rijiya ne gayinan za'a haka rijiya ne agi nan za'a haka wanda ake haka wa ruwa ya ringa ɓulɓulowa ta ƙasa tana tara ruwa to ga dai shi nan yanzu ya fara hakin gayinan a haka za'a ringa haki ana haki haki ana fito da ƙasa ana haki ana fito da ƙasa hatta ana haki ana fito da ƙasa hatta yi nisa tayi can ƙasa idan tayi nisa tayi can kasa za'a cin ma ruwa zai ringa ɓulɓulowa to in aka cin ma ruwa na ɓulɓulowa sosai to shine sabura a um ita rijiya in ana haka bayan an gama haka wa an cin ma ruwa to akan zo ayi mata kankari ayi mata kan kara na siminti tunda can kasan har ta fito sama sabida gudun kar kasa ya ringa zazzamewa yana fadawa ciki ta ringa zafzaftarewa tana fadi to in kuwa aka yi mata kankare aka yi mata tun daga saman a har zuwa can kasa da siminti to insha allahu bazata ringa wannan fadawan ba kuma a to ita rijiya tana da mahimmanci sosai yanzu a gidan idan ka zo kana gida zaka zo zaka idan ka haka rijiya zata ringa tara maka ruwa za'a ringa iban wannan ruwa ana wanke kaya ne ana wanke kwanoni ne ayi wanka ayi girki za'a ringa sha to ka ga wani abu ne mai saukakama mutane wajen samun ruwa in kuwa bashi kaga sai mutum ya fita waje ya je ya ibo ruwa sannan ya kawo gidan shi a zo ayi amfani da shi ne ayi wanki ne ko ayi wanka to amma in ko mutum ya haka riijiya kaga kawai za'a ringa iba ne ana amfani da shi ba tare da an ringa fita yawon ruwa ibowa ba rijiya yana taimakawa mutane sosai wajen samun ruwan da suke amfani dashi haka ko a gona ne kaga in a gidan ona ne ko ko noman rani ne duk za'a iya haka rijiya a wannan gurin dan a samu ruwan da za'a ringa ba ma wa'yan nan shukokin ruwa sabida shuka in ba ruwa kaga tana bushewa ne ta mutu to amma ko in ka haka rijiya zaka ringa amfani dashi

umm wannan su dabbobi ne gasu nan guda biyu dabbobi ne wanda ake kira ake ce musu alade alade um shi ana kiran wa irin wannan ɗin ana kiranshi da alade ne sunanshi kenan wannan dabba umm toh gasu nan guda biyu ne su biyu ne gasu nan a tsaye ga ɗaya nan ya miƙe kafafuwanshi na gaba ya hau bayan ɗaya toh ki ɗauko min nima nace ki ɗauko min nawa ki ɗauko min nawa um wannan dabbobi ne gasu nan guda biyu wa'innan dabbobi ana kiranshi da aladu ne aladu ne um sunanshi kenan ana ce mishi alade um to gashinan guda biyu ne ga ɗaya nan ya ɗaga kafafuwanshi na gaba ya hau bayan ɗaya wato da gani wa'innan dabbobi mace ne da namiji um gasu nan mace ne da namiji shiyasa shi gayinan suna jima'i ne nan wato wannan abu da yake ma da shi wannan guda ɗaya yake ma ɗaya shine suna yana ji suna jima'i kenan wanda wannan abun da yake mata wannan abun shi wanda ya ɗaga kafafuwanshi yasa ya hau bayan ɗaya shine wato namiji kenan wanda in yai ma macen haka shine zata samu ciki in ta samu ciki kuma zata haifi wasu wasu um ƴaƴan um wa'innan ƴaƴan aladun to ka ga wannan idan ace an tara wa'innan aladu ne mata ne kawai babu namiji kwata kwata a cikinsu to kaga babu yanda za a yi ta samu ciki babu yanda za a yi macen ta samu ciki hatta haifi wasu ƴaƴan irinsu toh amma kuma idan macen idan akwai macen da namiji idan akwai namiji a cikin matan toh shine namijin ze riƙa saduwa da macen in ya sadu da ita zata samu ciki ta haifi ƴaƴa zata iya haihuwan ƴaƴa guda ɗaya guda biyu guda uku guda huɗu har guda biyar ma duka akan samu wata tana haihuwa toh ka ga to idan akwai mace idan mace da namijin ne in suka suna rayuwa a wannan a guri ɗaya ze namijin ze yi ma wannan macen ciki idan ya sadu da ita ta ɗauki ciki zata haihu zata haifi wasu ƴaƴan ƴaƴan nan zasu girma to kaga an samu ƙarin yawan wasu wa'innan aladun

Wannan Kwakwa ne gashi nan gashi nan Kwakwa ne na Kwakwar ruwa da ake ce mishi gayi nan shine a jikin bishiyar shi gayi nan ga sunan tayi 'ya'ya har guda shida gasu nan a wannan jikin bishiya a shi wannan Kwakwa Kwakwa ne wanda ana cin shi ne kamar yadda yake a haka, yanzu gayinan bai riga yayi ba in yayi zai bushe jikin nan zai bushe zai zama mai ruwan ƙasa bayan shi nan a kuma yanzu yadda yake a haka a, in an ciro shi in ya nuna an ciro shi za'a ɓare ɓawon bayan nan in an ɓare ɓawan bayan nan za'a cimma wani ɓawan a bayan shi to shima wancan ɓawan bayan za'a ɓare shi za'a ɓare shi, sai an ɓare shine za'a cimma asalin Kwakwan asalin Kwakwan a cikin wannan ɓawon nashi na biyu to shi in an ciro um in an fasa shi kuma ana samun wani ruwa a tsakiyar shi wanda ruwan shima ana shan ruwan na shan ruwan cikin shi a kuma kwakwale wanda zaka ganshi cikin shi, zaka ganshi fari ana cin shi yana ƙara lafiya a jiki sosai yana da amfani a jiki sosai a, kuma bishiyar shi takan fito ne zaka ga tayi tsawo a sama sosai takan yi tsawo ne a sama sai tayi tana 'ya'ya a, wannan Kwakwa zaka iya siyan shi kaci ko kuma zaka iya siyan shi kayi tsaraba dashi kaje dashi gida kaba kai ma yaranka tsaraba dashi ko ka siya kai kai kyauta dashi kaba ma um ka bama kamar mahaifiyarka kyauta ko mahaifin ka duk zaka iya siyan wannan Kwakwa ka basu kyauta zasu zasu ci kuma zai musu amfani a jiki sosai to gaskiya wannan Kwakwa yana da daɗi sosai yana da daɗi sosai in kama cin shi zaka ji shi yana da daɓi sosai wani zaka same shi zaka ji kamar madar madar haka yake idan kana cin shi gaskiya yana da daɗi sosai kuma yakamta mutane su riƙa cin shi sosai sabidda yana ƙara yana ƙara tafiya a jin mutum sosan gaske yana ƙara lafiya sosai wannan Kwakwa a jikin mutan a jikin mutum sosai wato ga dai shi nan gayi nan wannan dai tayi 'ya'ya gasu nan sun girma sun fara yi

A wannan zakara ne gasunan kaza ne gasu nan a ta ta ɓullo da kanta gayinan ta na cin abinci a irin waɗannan kajin kaji ne masu kwai wanda amfi yawan kiwon su a gidan gona ko gidan kaji da ake na musamman a nan ne akafi yawan kiwon su amma har a gida ma mutum yana iya ana kiwon su har ma a gida to amma su za ka same su ana yanzu zamani ne ya zo an zamanantan da yadda ake kiwon nasu akan musu keji ne za ka ganshi ake yin shi a kowanni kejin za a sa akan sa guda ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ko dai ma akan sa to idan akayi wannan keji a ta gefen shi ta waje shine sai ayi musu gurin da ake sa musu abinci kuma a cikin wannan kejin sai a musu gun da ake sa musu abinci to idan aka zuba musu abinci suka da kansu su rairacin wannan abinci kaman yanda muke gani gashinan a lambun nan kaza ta ɓullo da kanta tana cin abin a cikin wannan keji nata to shi kaza kiwon kaji irin wannan yana da kyau sosai saboda in kana kiwata su kana basu abinci in masu kwai ne za za ɗauki kwan nan ka sayar sannan kazan ma in sun gama kwai za a yanka su a ci naman kaga kiwon su abu ne wanda yake yanada kyau yana kuma kawo kuɗi a yana kawo ma mutum kuɗi saboda kar ka saida kwan su sannan in sun gama kwai za a yanka su a ci za ka in ka ga dama zaka yanka ne ka ci ko ko za ka siyar ne duka zaka siyar ma wasu ne masu yankawa ne su ci duka za ka iya yi.

Wannan kayan gona ne ga su nan an ciro su, ah ga su nan a zuzzube, ga abinda ake ce mishi goji nan, ga shi nan a zube, ga su nan goji ne da yawa wanda goji ana yin miya da shi, ah ga su nan a zuzzuba su, ga kuma masara Ahh masara ana amfani da shi, gurin, anayin tuwo da shi, za'a iya yin fate da shi, za'a iya yin dambu da shi, duka wanda abinci ne wanda ake cinsu. To sannan kuma ga, cucumber nan, shima cucumber abu ne wanda ake cin shi, zaka iya cin shi a haka nan zaka iya cin shi a haka, in an ɓare bayan ɓawon, wasu ma suna cin shi a haka ba tare da am ɓare bayan ɓawon ba shi gayi nan shi ne a gaban nan shine mai ruwan ganye, shine ake ce ma cucumber. Sannan kuma ana iya a fere shi, a yayyanka shi, a yayyanka shi, kaman in ana shinkafa haka, ko shinkafa da miya, ko shinkafa mai manja ko mai mangyaɗa, sai a yayyanka shi a zuba shi a cikin wannan shinkafar, sai a riƙa ci, ana cin shi, duk ana mishi hakan yana kuma ƙara lafiya sosai a jkin mutum, hakanan shi ma wannan goji da muke gani, shima goji yana ƙara lafiya, a jikin mutum sosai, kuma, shi goji gaskiya, ba'a cin shi a ɗanye, ba'a cin shi a ɗanye sa an fere shi, akan dafa shi, sai a aɗa shi a niƙe shi ai miya, ko kuma a yayyanka shi, a sa shi a cikin fate. Shi haka akle mai, haka ake amfani da shi, ana kuma samun shi a kasuwanni gun masu sai da kayan miya, duk ana samun wannan goji, haka shi ma cucumber, ana samin shu gurin masu sai da irin kayan miya ne haka, a gurin su aka fi samun cucumber shima.

Wannan mutum ne ga shi nan su biyu um ga wani yaro nan a duke a ƙasa. um Ga kuma wani nan a tsaye. Can gona ne wannan kuma kaman gona ne da ake shuka tumatir. Ga yi nan wannan kaman tumatur ne ga shi nan aka shuka a wannan gona. ga yi nan ya haƙo ƙasa ne duk taɓo, ƙasa ga shi nan ya ɗago shi a hannun shi um Wannan to taɓo ne na gona, alaman Alaman wannan gona an yi an yi ban-ruwa ke na um ga shi nan ya ɗago wannan ya ɗibo taɓon wannan gona ga shi nan a hannun shi guda biyu Kuma ga um alaman yana aiki ne a cikin wannan gona To, yanzu yanda ya zo da wannan yaro gona yana aiki, ka ga tun a nan don a nan yaron zai riƙa samun zai riƙa ganin yadda ake yin wannan aikin gona, yana kallo To, duk sanda ya girma ka ga shi ma zai taso ya iya wannan noma, zai riƙa yin wannan noma kuma zai samu zai sa, zai taso ya iya wannan aiki sosai sabida ka ga tun yana ƙarami ana zuwa da shi wannan gona yana ganin yanda ake yi To ga shi nan ga yaran nan a duƙe a ƙasa shi kuma ga wannan babban mutumi nan a tsaye ga yi nan ya ɗibo ƙasan wannan gona a hannun shi ga ta nan ƙasan duk lema a hannun shi. Wato alamu ne na wannan gona akwai lema a gurin Da ma ita gona ai abin da ake so ke nan, ya kasance akwai lema a gurin sabidda shi ne wanda shuka za ta riƙa jin daɗi sabidda wannan lema na ruwa da yake zama a kan ƙasan, za ta zama duk da lema a jikinta shi ne za ta riƙa jin daɗi. In ba wannan leman a cikin wannan gona, to shukan za ta bushe ne Za ta bushe sabida rashin wannan leman. Amma wannan leman da muke gani kaman yanda yake ga yi nan ya ɗibo wannan ƙasa a hannun shi To, kyau ke nan a ce da ma gona duk da wannan leman za ta riƙa jin daɗi. Wannan shuka na girma sosai sabidda wannan leman da yake a cikin wannan gona gonan. To, ga dai shi nan tumatir ne ga yi nan aka shika um.

Wannan guri a guri ne wanda ga shi nan a daji ne, daji ne ga shi nan amma kuma dajin wanda yake ta nan gaba ga ya nan fili ne sosai da wasi tsaunika na tarin ƙasa gasu nan, a ga tarin ƙasa nan wai ja ƙasan gurin ga ya nan ja ne, ga shi nan tari tari wani gurin yayi tudu wani gurin yai kwari wani gurin yayi tudu wani gurin yai kwari, ga kuma wasu bishiyoyi nan a a saƙunan wannan tarin ƙasa, ga kuma ta can baya can ga bishiyoyi can shi kuma a wan.. can gurin ta can bayan wannan tsauni da yake ja ramuka inda yake wani rami wani tudu, ga bishoyi nan su kuma a rafe da wurin sun rufe gurin sunyi duhu, a gaskiya wannan gurin wuri ne wanda yake za'a iya samun abububuwa mugaye sosai wanda zasu iya cutadda mutin, a guri ne wanda mutane ba be kamata su riƙa shiga ba sabidda gudun wani abu da ze iya cutaddasu a wannan guri, kaman naman daji da naman daji haka, kuma wannan gurin da gani giri ne wanda mutane basu zuwa gurin, sabidda guri ne wanda yake ƙasa ma gashi nan wani guri wani tudu wani gurin kwari wani gun tudu wani gurin kwari kuma gashi nan yai wani komaɗe-komaɗe ga ƙasan gurin kuma ja, to kaga in mutin ya je wannan gurin komai zai iya faruwa da shi wani abu na cutarwa ze iya zuwa ya same shi a gurin, ko kuma ma ze iya hawa wannan ƙasa tinda zaizaye ne ya zame ya faɗa ramin ramin da ke gefenan wannan ƙasa kaga ze iya jan ciwo ze iya jin ciwo ya zo yai karaya a ƙafa ko ya ya ya ƙuje wani guri ko jikinshi ya yage, to kaga mutin yaje ya kai kanshi inda ze halaka, to wannan guri wuri ne da yake mutane kar be kamata su riƙa zuwa wannan guri ba, sabidda daji ne gashi nan baka san me za ka je ka tarar a wannan guri ba, se kuma shi daji irin wannan anfi dama namun dawa ne suka fi zama a cikin irin wannan dauji, zaka same su se irin kuraye ne zakuna giwaye dissu ne aka ake samu a daji da su birai, to kaga wanda za in ka haɗu da zaki a cikin daji kaga ai biyoka ze yai kaca-kaca da namanka, haka su kura dika in dika za su iya illata ka, to kaga daji ba gurin zama ne na mutin ba, gurin zama ne na gurin zama ne na dabbobi masu rayuwa a ciki, su yanzu zasi rayuwarsu a cikin nan ba tare da damuwa ba, amma mutin ba ze iya rayuwa a wannan guri ba; sabidda cikin dauji ne gashi nan kuma gashi yanayin ƙasan gurinmma ba ɗaya ba ne da wanda yake zaka ga mutane na zaune a gurin, wannan ga ya nan ƙasa wani ra...wani gu tudu wani guri rami, diggashi nan ko ƙafa mutin yasa anan ze iya zamewa ya faɗi, a to ba guri ne na mutane ba wannan, daji ne gashi nan a wannan guri daji ne ga shi nan sosai me girman gaske.

Wannan a dabba ne gata nan wanda ake kiranta da Alade a gata nan kwance tare da gaya nan ta haihu ne ga 'ya'yanta nan a kusa da ita ga 'ya'yanta a kusa da ita har guda biyar a wannan Alade ga yi nan da 'ya'yanshi guda biyar kuma yana cikin ɗaki ne ga yi nan ɗaki ne da yake an rufe ɗaki ne ga yi nan a rufe da na'urori a ciki da na'urori a cikin wannan ɗaki ga su nan gu ne na kiwon wannan Aladu da ɗa baya nan ma ga wani Aladen can a ciki a shi wannan Alade ana yanka shi ana ci ne ana yanka shi ana ci wanda kuma gashi nan ga 'ya'yanshi nan guda biyar suna yana kwance ga su na a kusa da shi ga kiyawa nan a gefenshi a gaskiya wannan kiw wannan Alade suna samun gata sabida in ka sabida ga ɗakinsu nan ɗaki ne da yake a rufe ga na'u ga na'urori nan a cikin wannan ɗaki ba maganan ace suna yawo ne a waje suna kaza kuma suna samun kulawa sosai ana basu abinci shi ya sa gayi na ka ganshi sta a jikinta gaya na ɓulɓul ta cika sosai babu rama a jikinta to wannan gu ne na kiwon Aladu ga shi nan Aladu ne a cikin wurin duk ake kiwon su yanzu wannan yanda ta girma su ma 'ya'yan nan za sui suna samun abinci suna samun kulawa na magun magunguna ana kulawa da lafiyarsu za su tashi za su girma har s har sui tsawa manya kaman yanda uwarsu take gasu nan suma kuma in suka girma za su haihu za su haihu su ma sui girma sosai sannan ana za a iya yanka uwan bayan wa'yannan Aladu sun girma sai ta gama shayar da su sun girma za a iya yanka uwan in anyanka uwan ka ga suma suna nan na se sun yi girma su ma za su haihu za su haihu suma za su tara 'ya'ya sosai ka ga amfanin kiwo kenan shi amfanin kiwo kenan zaka iya in sun haihu za a yanka su ma wa'yanna za su taso su ma in sun tashi su ma za su haihu in sun girma in aka dama za a yanka su suma 'ya'yansu za su tashi za su girma gaskiya wannan Alade gashi nan ya ƙoshi sosai ya ƙoshi sosai sabida yana samun kulawa sosai ga yi nan ya ƙoshi ya yi ƙiba babu rama a jikinta gata nan a cikin ɗakinta a kwance gata nan a cikin ɗakin da ake kiwon su a kwance a kwance a ƙasa a gaskiya wannan guri guri ne da aka zamanantad da shi na kiwo ga ya nan guri ne wanda yake ba wani haukunciwa ko za su iya kamuwa da wani ci cuta a wannan guri sabida ɗaki ne ya ingantu wurin kiwon

kasuwa ne wan nan wan da ake saye da sayarwa um ga mata nan da maza a cikin wan nan kasuwa ta na ta harkan saye da sayarwa um ita wan nan gashinan tana zaune ne ga shinan ayaba ne a gaban ta ayaba ne gashinan a gabanta wan da yake sayarwa um ga kuma wata mata nan sanye da T- shirt da jaka a hanun sa ga hinan itama da bakin roba a gaban ta ta na sai da abune itama gashinan ganin ta dauka ta mikama wanda take, dauke da ayaba nan a gaban ta um to suna harkan cinikaiyane a can gefe kuma ga wani nan shima um ga wani nan shima da kayaiyakin saye da sayarwanshi um kan faranti a zube ga muutane nan sun tsattsaya um gaban shi alaumun sun zo sayan wan nan kayane to shi kasuwa irin wan nan abune wanda yake yana yake ci gaba ne a gurin mutane ci gaba ne a gun yake kawowa mutane sabeb, a wajen harkan cinikaiya zaka je kasuwa zaka sai zaka sai kaya ka zo dashi gida kayi anfani kaman wan nan gashinan, yan da, ayaba ne zaka ye wan nan kasuwan zaka sai ayaba zaka zo dashi gida zaka ci, zaka ma yaran ka tsaraba ka je musu dashi gida kaci um a can ma kuma ga wasu shaguna chan duk ga mutane nan a tsattsaye a gurin wan can shagunan shima suna cinikaiya ne ga shinan mata ne da maza ga sunan su na ta huddodi a cikin wan nan kasuwa suna harkan ciye ciye da sayarwane a cikin wan nan kasuwa um gaskiya kasuwa na kawo ci gaba sosai a cikin mutane wurin saye da sayarwa in kana neman wani abu zaka tashi zaka je kasuwa zaka sayo zaka zo dashi kai anfani da abun ka ga shi nan to kaman hana ne gashi nan suma wan nan suna chan kasuwa ne gashinan suna cin kasuwane ga wata jaka nan a nan a gefe ga wani yaro nan sanye da jakan baya ga mace nan a gaban shi a gaban wan nan da suke faranti da a ke sai da kayay

Shuka ne ga yi nan ga shi nan guda biyu, ga yi nan ya faso kasa ga shi nan alama wannan shuka ya yi ne ah ga shi nan wannan shuka ga yi nan ya fito a dunƙule ya yi girma ne ga yi nan har ya fito daga cikin kasa ga kuma yi nan ya miƙe ga wane alaman kanshi nan green a nan a ta saman shi ah ga kuma wani shuka nan shima a a bayan wannan wanda yake mai tushan nan, duka dai shuka ne iri ɗaya ga su nan, ah. Gaskiya wannan shuka ya yi sosai ga shi nan ya yi girma sosai kuma da gani wannan shuka an kula da shi ne sosai shi ya sa ga shi nan ya yi girma sosai yanda ya kamata ah an kula da shi an sami shi taki, ya yi girma, idan da ba a kula da wannan shuka sosai ba, toh ba zai yi wannan girman haka ba, ba kuma zai yi girma yanda yakamata ba, toh amma in an kula da shi zai yi girma sosai yanda ya kamata ah yanzu wannan shuka ya riga ya yi, za a cire shi ne, in an cire shi za a je a yi amfani da shi. To yanzu wannan ah in a ka cire shi ko kasuwa aka kai shi sabida ya yi sosai kuma ga shi nan sun yi girma sun yi manya, to za ka ga idan an siya an siya shi an je an yi amfani da shi, toh ka ga ya kamata a ce duk in mutum zai yana zai yi noma ya rika kula dashi sosai ya gyara shi sabida ya inganta wannan shuka ya girma sosai ya yi manyan ƴaƴa sabida in an tashi cirewa, a cire shi a cire shi, in ka cire shi ka kai kasuwa sabida wannan kula da shi da ka yi ya yi girma sosai ya nuna, to nan da nan sai ka ga an siye shi a a kasuwa nan da nan an siye shi. To ga dai wannan shuka nan ga yin nan ga yi nan a ƙasa yake ga yi nan ya faso ƙasa alamun ya girma ya yi sosai.

um wannan gashinan ganye ne gayinan girin gashi nan ya mamaye wannan wurin ya cika wannan wurin. Atoh da gani kuma wannan gona Gona ne da gani gashianna akai shuka um gayi nan ya fito yayi tsaho ya cika wannan wurin um ko ina gashinan ya rurrufe. Wannan wurin gayinan yayi kyau um da gani ana kula dashi ne sosai shi yasa yayi wannan girman ya cika wannan wurin yayi duhu. Gashi nan baka ganin ko wani abunnan a wurin, duk sai wannan tuka gayinan yayi girin ya yi luplupluplupluplup yayi lupluplup, yayi girin alamun ana kula dashi sosai ba a barin shi ya lalace ana mishi ana gyara shi sosai gashi nan, shi yasa yayi wannan ruwan ganyen sosai yai lupluplup um sakamakon idan ba a kula dashi ba a gyara shi zaka ga zai duk zai bushe ne ba zai wannan ganyen ba zai wannan luplup yayi mai ruwan ganyen nan haka ba duk zai bushe ne ya bushe ya mutu ma. To amma kaga in ana kula dashi gashi nan um yayi luplup um yai mai ruwan ganye yai luplup gayi nan mai ruwan ganye sabidda ana kula dashi sosai a gaskiya wannan shuka ya samu kula gayinan yayi luplup bai um bushe ba sabidda kulan da ake dashi, in da ba'a kula dashi kaka zai bushe ne zai mutu. To amma yanzuwannan kula dashi da akeyi in akazo cire wannan shuka, zaka ga za a cire amfani mai kyau sabidda an tsaya an kula dashi ba a barshi ya lalace ba, an riƙa bashi ruwa yayi miƙe yai girma sosai ba a barshi ya lalace ba.

um wannan abarba ne gatanan um gatanan abarba ne wanda shi ana shuka shine ga shinan wannan abarba yayi girma alaman yayi ya nuna kenan alaman ya nuna kenan um shi abarba ana amfani dashi ne ana cinshi ne wato yanzu wannan abarban yanda yake za a cireshi za a sha shi yayi sosai kuma in za a shashi akan ɓare ɓawon bayan ne in an ɓare ɓawon bayan se a yanyan ka shi a sha kuma masu gida jan gida jan yin lemun kwalba haka lemun roba duk suna amfani da irin wannan wannan abarban suna sarrafa shi suna sarrafa shi suyi lemu nasha na zamani dashi suna sarra fashi su mai dashi lemu na zamani a na sha to sunayin irin na gari da shi ana sashi a leda wanda zakaga shaguna suna saidashi zakaga gayina ana cewa jinja me abar ba wanda inka zakaga gari idan ka sake aka zuba ruwa zaka ga zeyi kalan ma cikin zeyi kallan ababar ban ne ko kuma kasha zaka riƙajin tes ɗin wannan abarba zaka riƙajin tes ɗin wannan abarba kuma abune wanda zaka iya siyan wannan abarba kayi tsaraba kaima yara tsaraba dashi aje a ɓare musu abasu su sha haka nan kuma kaima zaka iya kasiyeshi a ɓare maka ka sha kasha shi a to ga shinan gayanan wannan ba a riga an ɓareshi bane gayinan amma in za a shashi za a bare wannan ɓawon bayan bayan an fara ɓara wannan ɓawon bayan za a cire wannan kan shine sannan se asha se a sha inkamu in aka samu wanda yanuna sosai yafi daɗi sosai zaka jishi da zaƙi sosai

wannan ƙwaƙwane gashinan um ƙwaƙwane wanda yake ana ciro shine daga saman bishiya bishiyan shi tana yin girmane tayi tsawo sai tayi wannan ƴa'ƴa to um a nan ne ake ciro wannan ƙwaƙwa daga bishiyan um kaman yanda muke gani gashi anan ga ƙwaƙwan nan guda biyu ga ɗaya nan antsaga shi ga cikin shi nan fari to ciki wannan fari dake cikin nan shine asalin ƙwaƙwan ga kuma wani nan a gefe wanda shi ba a riga antsagashi ba to in aka tsagashi shine zai yi zaka ga asalin ƙwaƙwan fari kamar yanda wannan yake wanda aka tsaga anan kuma ga wani kwa ga wani ruba nan a gaba ruwa ne a cikin ruwan wannan ƙwaƙwa ne gashinan a ciki nake ga sabidda a cikin ƙwaƙwan sabidda a cikin ƙwaƙwannan ana idan aka rabashi ana samun wani ruwa aƙwai ruwa a cikin ƙwaƙwan kuma ruwan nan ana shanshi ne zaka jishi da wani garɗi a jikinshi a to shi wannan ƙwaƙwan kuma kafin a fasashi in anciro shi daga jikin bishiya zaka taddashi aƙwai wani ɓawo a bayanshi wanda kafin a cimma wannan kaman yanda wannan yake wanda ba a fasan ba aƙwai ɓawo dake a bayanshi wanda sai anɓare ɓawan bayan nashi ne sannan sai a gani sai a ciro yanda ƙwannan yake sannan in anciro shi shima aƙwai wani shima ɓawan a bayanshi da sai an ɓareshi sannan a cinma asalin ƙwaƙwan ƙwaƙwan dake ciki kaman yanda gayinan ga asalin ɓawan bayan shi nan anan gasunan a gaba a zube sai da aka ɓaresu sai aka cinma shi wannan ƙwaƙwan gashinan inda yake me ruwan ƙasa gashinan to shima me ruwan ƙasan nan ana ana fasashi sannan a cinma asalin ƙwaƙwan dake cikin shi wanda wannan ƙwaƙwa zaka iya siya

um wannan daji ne gashi nan ga yi nan daji ne ga bishiyoyi nan a wannan gurin ga sussunan ga bishyoyi nan manya manya wasu manya gasu nan wasu ƙanana um ga kuma yinan a can baya ne mus ga bishiyoyin nan duk ga sunan ga ganyen bishiya nan um a tanan gaba kuma gayi nan fili ne sosai shi ba shukokin a tanan gaba sai dai dan wasu ƙananu ƙananu ga su can can a ƙasa a ƙasa ga ganyeyeki nan duk ya faɗi a wannan gaban wurin inda yake babu waƴannan bishiyoyi masu tsawo a sai kuma ga wani dutse nan ga wani dutse nan baƙin dutse gayinan yana tsaye an tsai da shi a gurin ga shinan ga wani alaman zane nan anyi a ji kin dutsen kaman B ne gayi nan B ne kaman gashi nan akayi shi layi guda biyu ajikin wannan dutse wato wanna guri dajine gashi nan daji ne wanda za'a ga guri ne wanda za'a iya samu tsuntsaye da tsun tsaye suna rayuwa acikin wannan guri kaman su kurciyane hankaka mele da dai tsuntsaye sosai duk za'a same su suna rayuwa acikin irin wannan guri dayake da bishiyoyi sosai da irinsu ɓeraye burgu duk za duk za'a samesu a cikin wannan gurin to kaga guri ne wanda yake namun kuma da irinsu ga wasu namun daji haka kaman manyan namun daji da ƙanana duk za'a iya same su acikin daji duk sune suke rayuwa a irin waƴannan dajuka toh ga dai shi gayi nan ga shukoki ga shu bishiyoyi duk gasu nan acikin wannan dauji wanda a irin wannan dauji ne akanje a saro itace a shigo dashi afaskara ana siyarwa da dai sauran su